O boy dis question wetin be my favorite clothing, for my favorite clothing o boy I don talk am na jean trouser be my favorite clothing nack am polo shirt, na im be my favorite clothing na wetin I like pass why e be sey na my favo rite? Because e no dey stress me to where, you understand wear my jeans now I fit jump anyhow anyhow no body go stop me na im make me like am, na im be my na im be my best type of clothe be dat one free dress, no stressing. [urn] based on designers but me nor too send designers sha, but if I wan solect, select I go sey may be Gucci or Versace ehen na doz ones, di reason I even call doz ones na because sey na dem popular pass ehen na dem popular well well so I fit go with Gucci or Versace ehen but base on base, I nor too dey go again for designers matter na suffer sey I wear my jeans I wear my polo shirt and e balance for my body ehen na dat one make sense pass for me. Di reason why I dey like dem, di reason why I like dem, dat one na simple question na, o boy I dey like dem because sey I fit jump any anyhow e no need, e bo dey hold my leg, you understand I fit trow wey leg go left, trow wey leg go right nothing go stop me na im make me like dem, I fit sit down any anyhow sef, nobody go ask me sey why you open leg na im make me like am pass, you understand I nor need any stress, na im make me like dem, shey you see doz jean trouser, wen you wear jean trouser like dat, guy you don fire down, no disturbance nothing nothing na im make me like jean oh, e no matter e no need branding, e no need to be one better brand, as long as na jean trouser, polo shirt, face cap, snickers shoe, very easy, nothing to hold me, I don wear am, I don match ground I don move, na im make me like dem, very comfortable, nothing to hold me back nothing to stop me, na im make me like dem, no swell and plus di fact sey e dey smart, you fit wear am sharp sharp, e dey smart, very smart be like all doz sports and me ma, I kukuma be turn boy ehen, I like sorts you understand I like exercises, I like jogging all doz kind things, na im make me like all doz kind free dress.

Okay you dey ask, di question is can you share a memorable celebration you’ve been a part of? And what made it so unforgettable? For dis question o boy shey you see me, my best celebration wey I nor fit forget na my sister wedding ah!, my sister wedding um , di wedding set, o boy if you see di crowd wey come, if you see di friends wey gather, if you see cake, if you see drinks, o boy dat day was wonderful. Dat day set um , di day jolly jolly well well ah, if you come see games, oh nor be small games we play dat day for dance floor. Di game, di game burst person head, asin nor be small celebration, people just dey jump, dey dey dey dance, dey celebrate, dat game solid and den, dat day again, na di day wey still get my first, my first proposal ah, my fisrt and proposal wey I get, dat day na im my my fiancée propose to me on di wedding floor, ah, It was awesome o boy, I no dey expect di wedding proposal, di guy just kneel down for one kneel, just bring ring come out, o boy dat, na im make am be my most memorable day wey I no go fit forget ever, although di marriage nor come work between me and di guy, but but na memory wey I n go fit forget. You know see everybody, all my friend my sister friend my parents, dey were all there witnessing, as di guy just kneel down, I come be like sey na me dey on top of di world shey you understand, you so na dat day I nor no no no no, and dat day my gown was beautiful, di gown wey I wear di gown make sense, di gown solid, you know I be queen, queen, queen of di world na my most memorable day and unforgettable day.

Question say how do you fell about celebrating achievement both big and small in your personal life, for me d at question well I dey fell wonder for to celebrate achievement wetin I don get wetin I work hard for wetin I toil for wetin I sweat for say I con finally get am ah I go like am oh, I dey dance well dey I dey jolly in fa c t I dey carry microphone dey announces am for di w hole world make dem hear say boy I don arrive I don arrive where na where na small biro or na lottery ticket e no dey no matter as e small e small reach as long as na work I work hard for it as long as I I i i was I dey expect I go achieve am I come last, last get am ah no no be small enjoyment na no be small excitement no be small celebration no be small [urn] jubilation I go jut dey jump dey shout you no dey gather with friends dey hang out you no gist laugh ah no no no no matter di celebration no matter di achievement whether na small one or big one achievement na achievement e no easy to achievement anything e no easy to struggle for something come come y ou come last last get am even you go for hard for am and you come last last see say you get am ah na thing of joy so you must celebrate me ma I dey celebrate am e no matter whether na small something whether na small laptop or na small biro or even if na just cup of water as long as I dey struggle for am I come last last get am I celebrate am na e dey very important to celebrate so I go gather friends to celebrate we go dance sing we go out or may be [urn] one or two drinks or just celebrate ourselves an dine very important dat one is di one thing I always do when I when I get an achievement I must celebrate am e no get as e wan be I must do am

Okay di question says what cultural or family traditions do you follow when celebrating holidays or mile stone s for dis question me I go talk say one thing wey I dey do for our family na on Christmas day no no mostly na on new year day we dey do am pass shall shey you see dat new year eve oh we must carry champagne my papa go dey there my mama go dey there my brothers and sisters all of us go dey there everybody go car ry their cup you understand we go cay one bottle of champagne, my dad di one dem dey shout sey calm down, one, four, five [urn] three, two, one, zero, happy new year! As dem sey shout dat happy near, my dad dey burst di champagne shey you understand di thing go just pour, kpoo, everybody go just carry glass, sey happy new year, happy new year, happy new year, we go just turn di champagne round, everybody go just take, share together, ah o boy dat one na one tradition, tradition wey I nor dey forget, like do am till today sef, my I still dey do am, every new year crossover I must carry my bottle of champagne, even if na only me dey di house sef ma, sey I nor dey with group of friends, or sey I nor dey with family, sey I just travel and my journey meet me for town wey my family no dey, shey you see dat champagne I go still buy am, I go still pop di champagne, I go still shout happy new year, carry my glass go up, turn am, shey you see as I dey do all dis thing e dey make me dey remember home, e dey make me dey remember time with my dad, time with my family, you know, as we take dey do, you know e dey give you, e dey get one kind joy, dat kind things dey give you, you know wen you dey, wen you dey repeat tradition of your family, e get one kind peace wey e dey give [urn] so na wetin I dey do I dey try, I dey do am steady, you know keep di peace going, keep di tradition going. Even my children in di future dey dem sef ma, dem go do am, because I go carry am come my, into my family home ma, so all of us go dey do am together.

Di question says, how do you challenge your own po ten tial biases? When interacting with people form different ethic backgrounds ethnic background sorry okay for dis one me I go say di way were me take dey fit dey check meet myself make I no do error make I no cast ehen make I no yakata me I go say wetin I dey do be say I dey reason dem say dey be one ehen I go reason am say all of us we be one um na human begin I dey talk to whether na from north oh, whether na south oh whether na east oh whether na west oh di fact say na human begin I dey talk to so wetin I no want make dey do to me I no go fit do am to another person (urn) so na wetin I take dey use dey look am if I dey at ten d to anybody if I dey talk to anybody if I wan go anybody any something say ma I go first ask myself hello come oh look yourself dis thing way you wan go give dis person so you want make dey give am to you or dis kind word way you wan tell dis man so you want make dey tell am to you or as you wan treat dis man so you go like make dey treat you like dat if I ask my self all dis kind question [urn] e dey make me to check mate myself so dat I no go come fall enter dat dat dat join di people way de y do biase s action way dey dey biasas to others because of say tradition or or because of their ethnic group dis one go say e be Yoruba dis on go say e be Igbo dis one say e be urhobo dis one go say e be I jaw last last my dear all of us na one all of us na one body e no get as we wan separate am reach na sill one body we be so na so I take dey check myself make I no r for make mistake make I nor for [urn] fall enter [urn] do things way I no r for do ehen even de bible dey talk am out self say do to others you want make other people do to you na simple logic be dat and if you check am [urn] if you dey do everything like dat like dat dis world no get dis world go better place e go better place for people to stay na if we dey check mate ourselves like dat di world go there for person to stay we no go dey get problems we no go get quarrels because say we look am say all o f us na one na so e suppose be.

Di question says in what ways do you think education can help combat ethnic bias and promote cultural understanding? okay now ma, for me I dey look am sey I go tell you sey plenty ways dey wey education, shey you see dis school wey person dey go, e go fit help, e go fit our children you know check mate dis kind bias wey dey go on. E go fit help us understand wetin be cultural ways [2] make we talk of bias now, person wey go school, wey go school wey read book you go see sey their way of reasoning dey different from who nor go school, na so e dey be na simple life matter be dat, so if you look am like dis sey, person wey go school if you teach am for school sey, all of us na one, no judge your neighbour based on sey, him come from your town and di oda one nor come from town, because of dat one you go come dey favourable to di one wey come from your town, if we make, if we teach our children well sey, make we treat our self equally we go see sey di world go dey better. Na im make us see sey education dey very very very important e go help us komot dis our mentality of sey one person na Yoruba, another person na I g bo, therefore now na my Igbo brother na im I go help I nor go help Yoruba, you go see company we yoga na from north, im go tell you sey di only person wey im go give di position to na person from north, meanwhile di person from north, qualification nor reach di person wey come from south but e nor go give di person wey come from south because na south e come from e go carry am go give di person wey nor qualify for di job. Na all dis kind things we dey talk who go school go understand sey, you go first of all give person wey qualify for di job first, before you consider anything e go reason am well first. Den if you talk of cultural understanding if you look am, who go school go understand sey, yes cultural understanding everybody get im own culture but at di end f di day, na wetin we all work for na im matter, fine I fit get Yoruba culture, you fit get igbo culture but at di end of di day, na all of us if all dis culture nor work together as one, we nor go fit achieve anything and na only school na im go fit teach us dat kind thing na only school go fit make us understand dat thing reach like dat.

Di question says, can you share an experience where confronting ethic ethnic bias led to a positive change or a greater awareness? Yes I fit talk something for inside dis kind matter because me ma, I don see am e don happen to me kpakpa, direct e don happen to me. E get one of my Oga wey we dey do recruitment together, as we dey interview di candidate finish na im di man talk sey im don decide who e wan collect, e sey e get im brother wey just finish for school na dat one e wan collect for di accounting job. Meanwhile di person wey come for di interview get experience pass a, but e sey na im brother e wan give, na im I tell my oga sey, oga see if you employ dis person wey no get experience at di end of di day your book come dey short, or you no get your book no get balance no correct, no be di company go get effect nor be di company go run at loss? I come talk to am make am understand di negative effect wey dat action go cause di company based on sey, e wan just help im brother na im e reason am with me sey okay na true oh, because of dat one e come change mind e come go employ person wey dey get better experience for di job, see as I dey talk as I dey t alk now las las dat person wey im experience na im come even balance im record, even push di company further and upset di bills and law wey been dey ground before. So I go look am sey yes, if we meet dis kind of situation, e good make we dey talk am out make we dey enligh ten dem of of di effect of dis their ethnic biases, di effect of choosing somebody from their town over somebody wey dey experienced for di job. Because e dey affect not just di company but di society as a whole, na wetin me see for di matter be dat one, so I happy sey I talk to dat man dat day, I happy sey I talk to dat my oga, make im change im mind make im understand where im for dey go wrong.

Question says what qualities do you value most in a friend and why are dey important to you? For dis question me I go talk my mind, di truth be sey wetin be one of di things wey I like for person wey I fit call my friend, na person wey dey honest, nothing go fit beat person wey dey honest, person wey nor dey lie, person wey e go get your back e go dey for you, e go help you, e nor get any kasala wey you you wan fall enter, e go dey there shield you for back, you nor go fall you nor go make mistake, even though sey you make mistake ma, e go dey there, e go catch you, n a person wey you fit depend on at anytime sey even wen things dey rosy or wen things no dey rosy e nor go leave you na dat one na im I like pass for friendship. And e dey important to me oh, no be small e dey important to me to di point be sey, because of dat one alone, I fit hold on to you um , and me ma I dey hold friends tey, I dey hold friends tey, e nor get as I fit get friend for over thirty years over forty year, I go hold am well why because I value dat friendship. Na friend wey person wey I fit lean on, person wey I go call I go talk to even if e no fit do anything I go fit share my emotion with, wey go dey honest with me, na dat one na im I like pass for friendship. And na im dey important to me pass, once I see sey you be person wey dey lie I don run leave you. Once I see you be person wey nor just we nor, we nor we nor fit keep to your word ah, na dat dat one sef still dey very important to me. Friend wey dey keep their word ah, you gat to keep your word, if you no fit keep your word, wetin you talk you no fit keep wetin you talk ah, dat mean sey you nor be trust worthy person. Dat one na pass word for me, you gat to keep your word. Person wey fit talk something come honor am, come do as e talk, na dat one na im dey important pass, and if for some reason sey e no fit do am, at least e go call e go explain sey ah, I no fit do am oh, based on sey see wetin and wetin happen, ehen, na dat one, no doz things na im dey important to me pass.

JSS 1-2 SECTION A: Short Vowels 1. Which short vowel sound is in the word sit? A. /ɪ/ B. /e/ C. /æ/ D. /i :/ 2. Which sound is found in the word pen? A. /ʊ/ B. /e/ C. /ɒ/ D. /ɑ :/ 3. Which vowel sound is heard in the word cat? A. /æ/ B. / aɪ / C. / eɪ / D. / ɛə / 4. What is the vowel sound in cup? A. /ʌ/ B. /æ/ C. /e/ D. /ɪ/ 5. The vowel sound in pot is: A. /ɒ/ B. /ɔ :/ C. /ə/ D. / aʊ / 6. What is the vowel sound in the word book? A. /ʊ/ B. /u :/ C. /ə/ D. /e/ 7. What is the vowel sound in about? A. /ə/ B. /ɒ/ C. /ʌ/ D. / aɪ / SECTION B: Long Vowels 8. The long vowel sound in seat is: A. /i :/ B. /ɪ/ C. /e/ D. /æ/ 9. What is the vowel sound in car? A. /ɑ :/ B. / eɪ / C. /ə/ D. /ɒ/ 10. Identify the vowel sound in law. A. /ɔ :/ B. /ɒ/ C. / aʊ / D. /ə/ 11. Which vowel sound is in the word food? A. /u :/ B. /ʊ/ C. /ɜ :/ D. /i :/ 12. Which of these words has the sound /ɜ :/? A. Bird B. Board C. Bat D. Bet SECTION C: Diphthongs 13. The sound in day is: A. / eɪ / B. / eə / C. /æ/ D. /i :/ 14. What diphthong is in the word high? A. / aɪ / B. / eɪ / C. / ɪə / D. / aʊ / 15. Identify the diphthong in boy. A. / ɔɪ / B. / oʊ / C. / ɪə / D. / eə / 16. What diphthong is in now? A. / aʊ / B. /ɔ :/ C. / əʊ / D. /u :/ 17. The word go has which diphthong? A. / əʊ / B. / aʊ / C. / ɪə / D. / eɪ / 18. The diphthong in idea is: A. / ɪə / B. / eɪ / C. / aɪ / D. / ɔɪ / 19. Which sound is in the word hair? A. / eə / B. / eɪ / C. / ɪə / D. / aʊ / 20. Identify the diphthong in tour (RP/British English). A. / ʊə / B. /u :/ C. / aʊ / D. / əʊ / SECTION D: Voiceless Consonants 21. Which voiceless consonant is in pen? A. /p/ B. /b/ C. /f/ D. /v/ 22. What is the sound at the beginning of top? A. /d/ B. /t/ C. /k/ D. /g/ 23. The final sound in back is: A. /k/ B. /g/ C. /t/ D. /d/ 24. What is the initial sound in fish? A. /f/ B. /v/ C. /θ/ D. /s/ 25. Which sound is in think? A. /θ/ B. /ð/ C. /s/ D. /z/ 26. What is the voiceless sound in sip? A. /s/ B. /z/ C. /ʃ/ D. /ʒ/ 27. The first sound in shoe is: A. /ʃ/ B. /s/ C. /z/ D. /ʒ/ 28. The initial sound in chair is: A. /ʧ/ B. /ʤ/ C. /k/ D. /s/ 29. What is the sound at the beginning of hat? A. /h/ B. /t/ C. /k/ D. /s/ SECTION E: Voiced Consonants 30. What sound is heard at the start of bat? A. /b/ B. /p/ C. /m/ D. /v/ 31. The final sound in bed is: A. /d/ B. /t/ C. /g/ D. /k/ 32. Which voiced sound ends the word bag? A. /g/ B. /k/ C. /b/ D. /d/ 33. The sound in van is: A. /v/ B. /f/ C. /b/ D. /w/ 34. Identify the voiced sound in this: A. /ð/ B. /θ/ C. /s/ D. /z/ 35. What is the final sound in nose? A. /z/ B. /s/ C. /ʃ/ D. /t/ 36. The final sound in garage (British RP) is: A. /ʒ/ B. /ʃ/ C. /s/ D. /g/ 37. What is the sound in joke? A. /ʤ/ B. /ʧ/ C. /k/ D. /g/ 38. What nasal sound begins the word man? A. /m/ B. /n/ C. /ŋ/ D. /b/ 39. Which nasal sound ends the word sun? A. /n/ B. /m/ C. /ŋ/ D. /l/ 40. What is the final sound in sing? A. /ŋ/ B. /n/ C. /g/ D. /m/ 41. What is the lateral sound in love? A. /l/ B. /r/ C. /w/ D. /j/ 42. Identify the liquid sound in red. A. /r/ B. /l/ C. /n/ D. /d/ 43. What is the glide in the word yes? A. /j/ B. /ʤ/ C. /y/ D. /i :/ 44. Which sound is in water? A. /w/ B. /v/ C. /r/ D. /f/

Di question says how do you maintain strong friendship despite busy schedules and distance? Dis one na, to maintain friendship ona simple answer communication we gat to dey talk, if you dey talk of ten you go see sey di friendship go dey draw leg, but if you look am, um true friends um , e no get as true friends wan be even if dem no talk frequently sef um , dat friendship bond go still dey, e go still dey, but to maintain dat friendship first of all, you sill gat to talk, at least you go call me or I go call you, even if I no fit call you every day I go just send you text message, ehen, but shey you see doz special days of di year, like birthdays, anniversaries ah, doz days are special, e no get as e wan be, you must send a text gift or deliver a parcel you know, just do something to surprise make di day special dat na one way so di bottom line be sey there gats to be communication una two gats to dey gist, una gat to dey talk, if na letter you wan write, you write letter if na text message you wan send, you send text message, as you see am distance um dey scatter relationship even if di person busy well well, all doz people wey dey work for bank so wey nor dey get time, e dey affect relationship, na im make you see sey doctors nor dey get time for rela t i o nship because every time na work work work all doz things dey affect relationship so di best method to strengthen dat kind relationship na just to communicate, na just to drop text message, na just to dey call once in a while, or crack joke together once in a while, all doz kind things dey help relationship shey you understand dey grow, because e get one relationship wey I been dey get na so dat relationship take break because we no come dey talk, we no come dey chat even whatsapp call sef nothing before I nor relationship take break so e dey important sey we go dey talk, communication dey matter dey matter well well, you go dey talk am, dey talk am over and over and over na only dat way na im relationship go fit strong, friendship go fit grow ehen wey distance no go kill am, na so.

Di question says what role do you think trust and communication plays in building and sustaining lasting friendship? F riendship without trust nor be friendship, friendship without communication nor be friendship dat one na your acquaintance you nor go call am sey na your friend at all, na somebody wey you just know from a distant. Shey you see trust trust be like glass, wen trust break you no fit e no get as you wan take merge di glass make you put am together make e pure no, na so e be with friendship so trust dey very important, once trust don scatter e don go e no get as e wan be dat relationship don scatter, if una two nor dey talk to communicate, if una two nor dey talk to one another, dat relationship e no get as e wan go e must end, so relationship without communication nor be relationship, relationship without trust nor be relationship nor be friendship at all, di friendship nor go fit last, dem must break. If sey you wan drink water, you come carry glass wey get hole for inside, you fit carry di water, you nor fit carry water not to talk of sey drink, na so friendship take be, if friend if trust nor dey di friendship e nor get as di friendship wan take last, e must scatter, dat one sef nor be friendship because friendship without trust nor be friendship at all, so communication and trust dey very important without doz two things friendship don go no need to call am friendship, just call am ship nor call am friend. So is important to put friendsh, trust and communication to make friendship or relationship last long between two persons, na so my own, na oh because, ev en my own relationship ma, na s o I take dey talk, every day I must chat or I must call, or I must whatsapp, if not if I nor do am like dat, di relationship, di friendship go end before e go even start ehen.

The question says what practices or habits do you incorporate into your daily routine to maintain a good mental health? O h boy I like dis question, for me ma di one thing I dey do to maintain dat mental health na jogging shey you see dat early morning jogging oh dat early morning jogging dey make sense, as you come outside dey jog, dat cold breeze go just brush your head, e dey clear your thoughts e dey clear your head, e dey clear your worries by di time I don jog for like forty minutes go come back, take a shower clean myself, re freshen up you go see sey ah my I go just dey as good as real e go just be like sey I don turn new born baby no worry no stress. Another thing I dey do too, I go just take book you know just glance through a story line, or one or two things, if I no do dat one, I go just carry music light music, I go just play light music just to relax, den one last thing wen I still dey do again wen still dey help me on a daily bases na evening outing, once I notice sey my mental state don dey stress, too much wahala, too much stress, you know too much worries, of of of life generally, I go just take myself to a calm relax place, sit down with a glass of juice and just enjoy di cold weather and di nice music, I go just enjoy am, just dey hear di nice music dey play, dey enjoy di weather dey calm my head down, you go see sey by di time I finish all doz things, by di time I reach house all my worries don go. At least all my mental state don go revive come back to reality [urn] because shey you see di mental health its very important if person mental health break down e whole body go shut down. So its important to keep your mental health in check. Dis are na some of di practices wey I dey do wey dey help me maintain a good mental health, make I no breakdown come enter kasala, ehen.

Di questions says, can you share a time wen taking care of your mental wellbeing positively imparted oda areas of yo ur life? Yes I go say I fit remember time wey I don take care of my mental state, as I take care of am, my life, some areas of my life come better, come improve. Last month my mental state just scatter based on di fact sey I get plenty things wey I dey deal with, couple with work come join, I nor know wetin to do I don dey get headache, I don de get migraines I don dey snap over every little thing don dey make me vex. Wetin I do be sey, I just take out time go for morning jogging, I go call friends sit down, follow dem gist laugh just to do out things, not just dat one sef ma, me sef come even don even take out time, come sit down play game, all dis one na just to take care of my mental state make I nor for breakdown. As I do am finish recover, I notice sey my work, my input for work come increase, I come dey do well for my activities for office, I come even perform my task so well, so tey my boss come even give me di employee of di month. So anytime I dey stressed like dat I dey like take care of my mental state, because if I take care of my mental state, I go no tice sey my my life dey improve. Some areas in my life dey change, I go perform better, work harder, my result wey I dey give dey always dey come out, more productivity productive. Dis na things wey I dey do make ne dey grow, wey dey make me dey stay positive, make me wey dey make me dey enlarge for very other area of my life, na because sey I dey always dey check my mental state and make sure sey I dey always dey put am in perspective.

Di questions says, can you share a time wen taking care of your mental wellbeing positively imparted oda areas of your life? Yes I go say I fit remember time wey I don take care of my mental state, as I take care of am, my life, some areas of my life come better, come improve. Last month my mental state just scatter based on di fact sey I get plenty things wey I dey deal with, couple with work come join, I nor know wetin to do I don dey get headache, I don de get migraines I don dey snap over every little thing don dey make me vex. Wetin I do be sey, I just take out time go for morning jogging, I go call friends sit down, follow dem gist laugh just to do out things, not just dat one sef ma, me sef come even don even take out time, come sit down play game, all dis one na just to take care of my mental state make I nor for breakdown. As I do am finish recover, I notice sey my work, my input for work come increase, I come dey do well for my activities for office, I come even perform my task so well, so tey my boss come even give me di employee of di month. So anytime I dey stressed like dat I dey like take care of my mental state, because if I take care of my mental state, I go notice sey my my life dey improve. Some areas in my life dey change, I go perform better, work harder, my result wey I dey give dey always dey come out, more productivity productive. Dis na things wey I dey do make ne dey grow, wey dey make me dey stay positive, make me wey dey make me dey enlarge for very other area of my life, na because sey I dey always dey check my mental state and make sure sey I dey always dey put am in perspective.

Di question says what role do you think social connection and support system play in mental wellbeing? For me I go sey, dey play very important role, shey you see dat social connection, I dey important like person wey breathe air, without air man nor fit breathe na so social connection be. Because for me anytime I breakdown sey my mental state don dey shake, I dey look for friends, to sit down with friends to gist with, friends wey go make me laugh, di process wey I take dey laugh with friends like dat, e dey help me recover myself, and last last, na doz friends dey be my support system, na doz friends I dey lean on wey dey help me recover myself, make I nor for loss, make I nor for breakdown. If nor be friends like K and odas wey dey stand for me, I for don lost tey tey. So social connections and support system plays a very important role wen it comes to mental wellbeing, I go advice anybody wey get mental state of depression make e never dey dey alone. Loneliness destroys di mental state pass anything else, so e dey good sey if you get dat kind mindset of loneliness or depression wey dey affect di mental state, e dey good sey make you talk to people, make you dey dey around people, not just anybody, people wey go make you laugh, people wey go make you forget sey anything like problem dey ground, people wey go make you understand di importance of living and celebrating na doz kind people na im we need around us, na dem be our support system, wey go su s tain us, so dat di mental our mental state go dey intact.

Di question says how do you manage stress and prevent burn out especially during challenging times? For me ma, di best way to prevent stress is t o stay with friends, di best way for me prevent stress, to manage stress I mean, na for me to free my mind from whatever dey trouble me, to prevent di burn out of doz kind stress I go first of all put am for corner first, make e wait, wen I see sey di thing don dey affect me well well, I go keep am for corner I go take out time first do something else, if na to play games, I go play games first, if na to just sit down or go for dinner, I go just follow friend go out for dinner, all doz times wey I dey do all doz things, I dey find out sey di stress wey I dey carry dey go off. Dat particular stress dey go off, den wen I don notice sey my body don balance again, den I go fit go back to dat duty, dat assignment, pick am up den start again. Na si I take dey deal with things during challenging time na wetin I dey do. I go just avoid di situation for dat time first, put am aside first, nor be sey I go abandon am oh, I go just keep am for one corner first. Den I go go out, relax, have dinner, gist and laugh with family, you know forget about it for some time, wen I don get myself together, I go come go back, pick am up, and di funny thing be sey, once I pick am up, na there di ideas to resolve di matter go come come in. I go come get clearer thought, clearer mindset, clearer vision on how I go take handle do situation. And at di end of di day di result, dem go dey positive. So na di best way be dat, you burn out di stress and den you come back and deal with it, na so, dem take dey handle.

Di question says, what types of physical activities or exercise do you enjoy most, and how do dey contribute to your overall wellbeing? For me di best type of exercise physical activities I like, are outdoor, I love out door walk shey you see dat outdoor walk I love am well well, if I nor do outdoor walk I go like do dat jogging, dat early hours jogging, doz na di two exercise wen I dey like pass. I been like swimming oh, swimming too still good, swimming dey help body dey stretch out all your muscles ehen, but one exercise I no like at all, na sit up I nor just like sit up, sit up dey affect di stomach, by di time you start laughing, you go find out sey belle dey pain you, na because of di dit up, di muscles and di tommy, abdomen so I nor dey like sit up, but for raod walk, I love road walk [urn] early morning jogging, I love dat one, swimming, I love swimming too doz exercise I nor dey use dem play and e dey ask how e take contribute to my wellbeing him. If not for di road walk, first of all dat road walk, by di time you do dem you go find out sey your your heart, your heart go dey pump well, den you’re your body go dey fitted, dey more fitted, to do longer walk, longer exercise, not just dat, you go find out dat you will be able to sleep more, and rest more properly you know with less stress, and most importantly e dey check calories, you go realize sey you nor dey out on weight, e go help you check your weight, dat one also matters a lot, dat na just for di physical aspect oh, we never talk about di skin now, you go find out sey as for me, di more I jug, do more I notice sey my skin dey glow, so e dey help me for my skin too, overall exercise dem wey dey help me, not just mentally but physically, I dey help me get myself together.

Di question says how do you priorities sleep and recovery in your routine to maintain a good physical health? Dis question na simple matter, even di studies, every book wey I don read dey tell you sey eight hours sleep dey very important, so me I nor dey waste time when na time to sleep, I sleep once its ten maximum ten pm I don go sleep, once I sleep e must correct eight hours, and if for some reason sey I nor fit observe di eight hours eight hours sleep in a day, di first day or two days di next day I must make sure sey I observe dat eight hours, and cut some part during dat day, sleep is very important. Without proper sleep e dey make me dey dey very disorganized, during di day, so I don’t play with my eight hour sleep, its very important. Not only dat one sef, I go find out sey dat eight hour sleep dey help you get clearer clearer vision, clearer plans for my day on how my day dey go e dey help me dey get physical, good physical health. Once I notice am, once I no sleep well I go notice my eyes go just dey inch me, once my eye start inch me, I immediately I go go straight and observe my complete eight hours which is very important, and wen I do dat I go find out sey no more headache, no more eye inches, no more disorganized thought, everything go come balance well, so is very important to prioritize my slee p. I don’t toy with my eight hours sleep, den also I notice sey every time I dey every time I dey do my sleep well, observe proper good rest, I go find out sey, my health dey always dey come intact, in in in good shape, no need to worry about exercise, no need to worry about any medication, I go find out sey I nor dey get stress or any oda thing and na wey to think clearly for morning take do wetin I suppose do well, achieve proper goal, achieve proper [urn] target because everything wen I do I dey always dey put target for inside.

Di question say what role does nutrition play in your physical wellbeing and how do you make more fruitful choices? E get one sen ten ce wey dey talk sey health is wealth, di right food to your tommy give you di right health, na so e dey be, so for me ma, I dey always dey check wetin I dey do infact I get roaster wey I dey follow, today if I take protein, tomorrow I fit take small carbohydrate, next tomorrow I go take cereals, do oda one I go take fiber, and as I dey take dem so, I dey make sure sey food dey dey in between oh, ehen e get sometimes wen I go just sit down, I go just make my own smoothie, buy like [urn] beetroot, cucumber, pineapple, only me go just buy dem, blend dem, and take dem in between meals, [urn] dat thing e very very nutrition once you dey take all doz fruits well, and take enough water in your system, you go find out sey your body will be in good health, all di nutrient go complete, and wen di nutrient for your body complete, definitely your body go dey good shape, so for you not to, for me not to forget dat kind thing, I go make sure I get my roasters, I go come dey follow my roasters, one after di oda, make I nor forget, Monday I go write Monday breakfast, I go write like maybe egg and a cup of tea. Den for lunch ehen I fit write protein, cereals or rice ehen I go make sure sey I characterize dem morning afternoon evening, even for di fruit ma too, na so I dey still dey characterize di fruit, Monday na dis fruit I go take, Tuesday na dis fruit I go take. If I dey do am like dat, I go notice sey sey all di nutrient wey I need I go dey absorb am for my body, I once I absorb am for my body I no g get any physical challenge, I nor go get any sickness, my body go dey well and able, ehen I go strong, and I go fit carry out my duties, just di way I wan do dem, ehen, na so na wetin I dey do to fulfill am.

Di question says can you share a time when improving your physical health positively imparted your mood and energy level? Ah yes oh, I have plenty experience on dat one, wey as I dey do exercise my mood dey change, as I dey do exercise my energy level dey increase, I go just dey happy, I go dey energetic ehen, small thing nor dey tire me um , I notice sey like I tell you dat time, once I dey get headache, I know sey stress don dey enter, and once stress don dey enter, di next thing na depression and I nor need am. Di first I go do, I go just wear my shoe enter road and start to dey jog for morning, just dey burn out calories, and by di time I don jog for like maybe forty five minutes, by di time I come house bah, I notice sey I go just dey strong I go just dey energetic, any small thing kpah, I don jump I don start to dey waka, you know any little thing am up I don start to dey waka, I nor dey fit dey vex again, my mood dey calm, no more anger, or no more [urn] irritation, ehen I go just dey calm I go fit dey handle things properly, e get one day wey I get stress from work, my oga just shout give me anyhow, out of stress I just come house dat evening, normally na morning jogging I dey like but I just choose to jog for evening because of di stress, and as I jog comeback, enter house, shower up, refreshing up, I noticed dat my body was good, my mood was changed, I was able to join di family come dey joke around, dey laugh, dey gist, if I if I nor go dat exercise na, probably I for just dey lonely and depressed and all worn out from di days activity, so keeping an healthy fit, healthy exercise and healthy good physical health, e dey help improve [urn] ones mood and energy and energy level at all times, [urn] no matter di di di di hour e dey always dey help to improve myself.

How you take dey balance your saving for future, wey you take dey enjoy now without financial stress For me, me I go say, the way wey I take dey balance my saving for future, I dey I dey make sure sey I dey write all the things wey dey important for one place. The things wey no dey important I go write am for one place. Den when de money come, I go come first of all dey do de ones wey dey important first. As I don do those one finish, den I go come take time, I go look wetin remain for my account. If wetin remain still plenty, I go come keep money for corner wey I go use take dey do um party party, enjoyment- njoyment. Na dat money I go come dey use take dey enjoy myself. I don see am sey as I dey do am like dis so, I no dey get problem at all. Before you know, I go see sey I dey still dey get savings. Not just dat one sef mah, I go still dey enjoy myself, I go still dey fit dey go out, dey party, dey jollor jolly-jolly. Na so I dey take dey do am. So, if you do am like dat, you go see sey you go fit get savings, and then, also, you go fit see sey you go still dey enjoy. And you no go get stress at all for any corner. You no go get stress for for anything you wan do. If you get wetin you wan do, you go just look your list. Oya, you go follow de list. If you look am sey de thing no dey your list, you go keep am for one corner. um Den, if you see sey you wan go party, you fit still collect money for where you for write um list for your list wey you for put um party things. You go comot money from there, you go use am take enjoy yourself. Simple! E no get stress pass like dat. Once if you fit follow dis pattern like dis, you go find out sey you go fit enjoy yourself, you go fit jolly jolly, you go fit party, and den, you go see sey you go still get savings for account wey you no go even touch, wey no go even touch, you no go touch am at all at all. You go see sey you fit get savings for account like dat. So, na so you take dey do am. If you do am like dat, you no go get problem from any angle at all at all. um Na so you take dey process am

You fit share financial goal wey you set for yourself and how you take dey achieve am? For me mah, I go say ‘yes’. I fit share financial goal wey I set for myself. Na simple one! I get plan sey I wan buy moto. I look am say ‘okay’, how I wan take buy dis moto? Every month as money enter my hand, I go comot almost fifty percent of wetin enter my hand, put am for savings for the moto for moto wey I wan take buy. Den de other fifty percent, I go come share am into wetin I suppose use take do um mesillinus, and wetin I fit use take do um um party-party. um Na so I take dey plan am. I do am like dat for like almost six months, na I take buy my moto. E no easy to do am o! You go discipline yourself well-well to make sure sey you fit carry out dis thing. But if you go fit follow dis step like dis, you go find am sey naw naw-naw naw, you don achieve wetin you put for mind, you don buy wetin you suppose buy. And den you go find out sey you no go get stress at all. You go even fit um get extra small savings sef for corner. But you go make sure sey you cut down every other expenses o! To make sure sey you go cut down other expenses, other unnecessary buy-buy wey you dey buy before, you go reduce am well-well. Because sey fifty percent of the money don first of all go savings wey you wan use take budget for wetin you suppose buy. Na so I take do my own. As I do my own like dis, six months time, kpam! na I buy my moto. As I buy my moto finish, I come dey enjoy, dey drive round, dey do wetin I suppose do. Na so you dey do am. If you follow dis plan like dis, naw naw-naw naw-naw, you don achieve your target.

Which place budgeting dey for financial wellbeing? And how I go take track or checkmate my expenses? For dis one, me I go say budgeting play very important role for financial wellbeing o! If you pesin know say e wan plan, e wan plan do anything, e wan plan achieve anything, e go first of all make sure sey e know how to budget wetin e suppose do. You go write your list come out. For me, the way I dey do my own, I go write out all de important things wey I need to put for corner first. And as I write am out, I dey follow de list one by one-one by one, I no go do anything else aside dat list. Na de list I go use take buy everything I wan buy. I don find out sey if I do dis thing like dis, I no dey get stress for finances. I no dey get stress with money. Anything I wan use money dey do, I go just see sey de money don already dey ground, because why? I dey follow my list. If you follow am like dis, you go find out sey you go fit checkmate all your expenses. You no go buy wetin you no suppose buy. You no go go where spend money for wetin you no suppose spend money take do. Na so you take dey budget expenses. Na so I take do my own wey I take track all my expenses. If I look my list I see sey the thing wey I wan buy now na e no dey inside de list wey I write, I no go buy am. If I see sey I suppose buy something, um, and I no put am for the list, I go quick-quick quick-quick write am put for inside the list. So dat why? I go fit follow de um list wey I write for myself. As I dey do am like dat, I dey find out sey my expenses dey dey checkmate. I no dey buy wetin I no suppose buy, I no go spend money for wetin I no suppose spend. Naw naw-naw naw, everywhere go just balance for me. Na so I take dey do my own.

How you take dey battle financial setback and expenses wey you no plan for? Wetin you don learn from dis experiences? For me mah, I go say financial experience setback no be here. E get one time wey my mama get accident. Meanwhile, me I don budget my money wey I wan use. Sharp-sharp-sharp, thank God sey I dey get savings. When you get savings for corner, when you dey save money for one place, you go fit quick-quick-quick chook your hand enter de savings collect de money. From dere, handle wetin you suppose handle. Na so I take do for my mama own and she get accident I no plan for am. Thank God sey I get savings. Na I go my savings, collect de money wey dey my savings. From dere, handle de situation, pay di hospital bill finish. As I pay everything finish, na I see say everywhere come set. From dis experience, wetin me learn be sey, e good to dey save money for somewhere. E good to dey keep money for corner make you no dey overspend. Supposing I no keep money for corner, na so my mama for just die go like dat as I for no get money take pay hospital bill. So, because of dat one now, I dey make sure sey I dey save money for one corner small-small. E fit no plenty, but I go make sure sey I save money for one account wey I fit go na na-na na, collect money from inside di account. Na so I take dey handle my um unexpected expenses wey dey come up. And dis thing teach me lesson well-well, so I dey make sure sey I dey save. I save to make sure sey e no get as e be, money must dey hand for me to handle expenses wey I no plan for. Na so!

Di question says what help you focus in di morning? For me, dat morning focus na di cool breeze on my skin, dat cool morning walk, enjoying dat morning weather, dey brush di wind of di fresh air, brushes through my skin, na dat one na im dey make me dey focus, as I come out from my morning jog, go out in di morning, as I dey jog, I dey plan I dey strategize how my day wan go, I dey plan I dey strategize on things to do. E dey help me focus on what to do in di morning, so I dey like dat my morning jog. And not just dat dat jogging too dey help my wellbeing, e dey help me focus, e dey help my health, improve my health, e dey help me chack calories. So all doz things put together, e dey help me focus well on wetin to do for di whole, for di rest of di day, na im make me like dat morning jogging, dat morning jogging na one of di important [urn] routine for my day be dat. I dey use am take dey balance myself, I dey use am take dey plan what to do for di whole day, I dey use am take dey strategize on di best steps to take, I dey use am take dey, arrange myself and e dey help ma well well, for how many years na wey don dey do am na so e don help me, I don help me, e don help me, e don help me plan myself well and I notic anytime I no do dat my morning walk, I dey dey disorganized throughout di day, I dey dey scattered everywhere, I dey dey [urn] unable to achieve anything but if impact my morning walk, if I put my morning walk if I do my morning exercise, jog for morning, enjoy dat fresh air for the day, dat fresh morning air, ventilation for di day, I notice sey e dey help me focus myself, e dey help me achieve wetin I set myself to achieve for dat day. E dey help me accomplish di task dat I am meant to accomplish for dat day, na im make me like dat early morning exercise.